Gbalẽsrɔ̃xɔme aɖe si ekplɔ aɖe le, kɔmpita le edzi, kaƒomɔ le edzi fotoɖemɔ le edzi, agbalẽ le edzi zikpui aɖe le kplɔ ŋu wokɔ awu alo avɔ aɖe da ɖe edzi, agbalẽwo le atikpakpa aɖewo me.

Xɔtula aɖewoe nye ya le afi sia. Wonɔ anyigba me dzrom hena woƒe agbedɔ dziyiyi. Wodo awu aŋgba mumu eye kuku ʋɛ̃, bubu hã gale wo xa. Mea ɖe lé eka ɖe asi henɔ tsi kɔm ɖe ekpekuawo dzi.

Nyɔnu aɖe va dɔnɔkɔdzi, eva ɖɔkita gbɔ. Ɖɔkita nɔ nya bia mee eye wonɔ eŋuti ɖom. Ɖɔkita lé nuŋlɔti aɖe ɖe asi. Le ɖɔkita gbɔ la, kplɔ̃ aɖe li, zikpui woame eve li. Ɖɔkita nɔ ɖeka dzi eye nyɔnua hã nɔ ɖeka dzi.

Ghana dukɔme enye ya, NPP dunyaheha nɔ nya kakam. Ŋutsu woame eve nɔ ŋu tame. Wodo awu ʋi, ame ɖeka ɖɔ kuku dzɛ̃. Ŋuawo ƒe amadede nye amadede yibɔ eer dumeviwo nɔ kpe kum. Wolé kukuwo ɖe asi, ame aɖewo ɖɔ kukua ɖe ta. Kpẽ le woƒe asi me. Kaƒomɔ hã le wo si.

Yevudukɔ aɖe mee nye esi, xɔtulawo wonɔ woƒe agbedɔwo wɔm le, wonɔ gakpowo dem wonɔewo me hena woƒe agbedɔwo ƒe dzi yiyi kpakple nuke bɛ̃a, wodo awu vovovowo, eye woɖɔe kuku ŋkume ɖeka, wode aŋɛgo aɖe dzi.

Ghana dukɔ mee nye ya, akɔdanyawo dziyim, amewo le fli me, ame ɖeka le akɔdaɖakavia gbɔ eye ame bubuwo le megbe. Wodo awu vovovowo, awu ɖewoe nye aŋgba ɖiɖi, eye ɖe hã le ʋɛ̃, dzɛ̃, kple trɔza yibɔ.

Gbetadu dunyaheha aɖewoe nye ya. Wonɔ dunyahehenyawo gblɔm kple ŋkubia. Dumeviwo le afi sia. Wole ŋu gbegble aɖe dzi. Yevuwo kple ameyibɔwo sia wole flaga aɖe ɖe asi. Ke efia be duta du…

Nyɔnu wɔme eve aɖewo le nuɖaƒe. Wonɔ nu ɖam. Dokpo wɔme ene le wole wo gbɔ. Nyɔnu ɖeka nɔ nane blum eye velia le nane blum le dzo dzi. Akplatsi kple tsi le wo gbɔ. Wole woƒe xɔ aɖe ƒe mɔnu henɔ nua ɖam.

Yemeŋudzeƒe aɖee nye eya, gbadagba aɖewo le afi ma henɔ gbalẽgui me tsam na amewo, ame ɖeka ya bɔbɔ henɔ nane kpɔm le anyigba, me ɖeka lé fotoɖemɔ ɖe asi henɔ nɔnɔmewo lém ɖe edzi.

dɔyɔƒe aɖee nye sia. Afi si dɔnɔdzikpɔlawo le dɔnɔwo gbɔ kpɔm le eye mudɔwo le dziƒo. abatsiwo le afi ma. Dɔnɔdzikpɔlawo do awu aŋgba mumu. Ɖeya doo ʋi. nyɔnu aɖewo hã wo le tsitre.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖee nye eya kpovitɔwo ƒokɔ ɖe eŋuti, kpovitɔwo le awu yibɔ kple kuku yibɔwo me, ame bubuwo le womagbe gake le woƒe domeza la, nyadzɔdzɔdɔwɔla li hekɔ gaŋkui ku ɖe eƒe awu ŋu.

Fia dukɔme ƒe nyɔnuvi dzetugbe woame ewo enye esi, afi si woame asieke do nu ɖeka le, ɖeka to vovo le wo dome, edo nu dzɛ̃, eye le woƒe ɖa me, sikakɔga vi aɖe le ɖa me na wo. Le woƒe alɔnu ke la, alɔga aɖe le alɔnu na wo.

Kpovitɔwo le siliki dzi henɔ hunyahunya kple dumeviwo. Woɖo kuku yibɔ aɖe. Dumevi ɖeka henɔ nane hem le wo si, bubu ya teƒe bubu henɔ foto ɖem wo be yeakɔ aɖo ɖe kaƒomɔ bubuwo dzi.

Amewo le hatsotso aɖe me eye wole exɔ aɖe ƒe ŋgɔ ye ame ɖewo bɔbɔ eye bubu aɖewo tsi atsitre ɖe woƒe megbe. Ame aɖewo ɖɔ gaŋkui eye ame aɖewo ɖɔ kuku ɖe ta. Ŋutsu aɖe de asi kotoku eye nyɔnu aɖe da asi ɖe nyɔvia ɖe ali dzi.

Ŋutsuvi aɖewo nye zagunɔ. Wonɔ ŋu ƒom eye ame aɖe ya nɔ gaŋkogui ƒom. Wɔme ene wodo awu ŋkum ɖeka. Ame ɖeka do betekali, ame eve mamleawo do awu ʋi eye ŋu vovovowo le wogbɔ. Ŋu abe agblɔ ŋu, kinka ŋu, bɔbɔbɔ ŋu.

Yevu nyɔnu aɖe ɖo asi eɖo asinudɔwɔwɔwo ƒe asi e bagi ewɔ bagiwo, dzonuwo, kukuwo, afɔkpawo kple awuwo da ɖe eɖokui gbɔ henɔ dadram. Ame aɖewo hã le asia me henɔ tsatsam.

Xɔ aɖe mee nye sia. Le xɔ ma me la, nukpɔmɔɖaŋu li. Eye nukuŋuŋumɔɖaŋu bubuwo hã li. Aɖakago le afi ma. Afi ma ke la, kplɔ a wɔme eve li. Ɖeka dzi la, ɖeka dzi la, flawesi le kplɔa dzi, evelia dzi la agbale kpakple kɔpu wole kplɔ ma dzi. Wole amadede vovovowo me.

Nyɔnu aɖe woame eve. Ɖeka nɔ fufu tom. Wonɔ anyi ɖe dzodoƒe zikpui dzi. Me ɖeka me naneke wɔm o eye le wò megbe la, zingli aɖe le xɔ tame. Xɔ aɖe le afima, wosi anɔ gbemumu ne. Koklo kple gbɔ̃le wò megbe.

Yevu ŋutsu woame ve kple yevu nyɔnu woame ve wole kplɔ nu hele nu ƒom le wo de gbe me henɔ nu kom. Nyɔnu ɖeka ya lé kaƒomɔ ɖe asi, le wo gbɔ kplɔ dzi la, kɔpu le wo gbɔ eye mɔɖaŋu aɖe hã le gbalẽ dzile wo gbɔ.

Ɖevi woame ene aɖewo yina ɖe teƒe aɖe. Le wò megbe la, be xɔ aɖe le afima. Wotu be xɔɖe anyi. Atikpowo le wò megbe. Ƒlangba kple nu vovovowo li. Ɖeviwo do awu vovovowo kple afɔkpa vovovowo.

yevu nyɔŋu wɔmeve'ɖewo va ŋuku kple atsikutsetsewo ƒle ƒe ɖeka le wɔmevea katã wóle tsitre gake gbaŋtɔ dó nu dzĩ eɖó kuku dzĩ afɔkpa dzĩ kó bagi yi aɖe ɖe asi keya wó lɔ̃ kple ka evelia ya edó koti ɖe dziƒo eɖó kuku keya sɔ kpakple eƒe ŋudodowo

Ameyibɔdukɔ ƒe dɔyɔƒe aɖe nye ya, afisi ame yibɔ nyɔnuwo le, ɖevi woame eve hã le afima, yevu aɖe hã le afima si fia be yevua nye dɔnɔdzikpɔla, yevua ƒe akɔme la, gbalẽ aɖewo le kplɔ dzi, tsimi hã le kplɔ ma dzi ke.

Yevudukɔ aɖe mee nye esi, afi si mɔdolawo gba mɔ henɔ gb,,,, gbugbɔ dodom, ŋutsua ɖeka ya lé kpẽ ɖe asi heɖɔ kuku ʋi, edo wu e,,,ŋgba mumu.

dunya hela ɖewo le takpkpe hele akɔ dam na nugɔgbe yila ɖewo tsatsã kpovitɔwo le wó dome henɔ gbɔ kpɔm be

Ame hatsotso aɖewo le mɔ zɔm, nutsɔwo kple nyɔnuwo siã, ɖeviwo hã wole me, ame aɖewo le esɔ dzi, ame aɖewo lé sɔ ɖe asi, ame aɖewo do awu ʋi kple blɔ, maɖewo blɛ ta.

Sukuvi aɖewoe nye esi, wole sukuxɔme, wokɔ tɔtsikpe, dzoka kple kaɖi henɔ nukuŋuŋu kaɖi wɔm, wodae ɖe agbalẽ tɔxɛ aɖe dzi esi wò la, woame eve wonɔ dzidzɔ kpɔm gake ame mamleawo ya woɖo mo vevie.

dukɔɖe meɛ nye si afisi ameyibɔviwo nɔ fefe aɖe wɔm le ɖevi aɖe dó awu yi nyɔnu aɖe dó awu dzĩ éle eƒe megbe ŋutsuvi wɔmene mamliawo ya wóle adzɔge ɖeka ble ta hedó koti yibɔ hele gbalego ɖe asi titi ɖe ɖevia ƒe nukume

Dɔkitawo katã wole takpekpe hele nu srɔ̃m ku ɖe dɔmenuwo ŋu. Wo katã wodo awu ɖeka me ɖeka ya lé agbalẽ ɖe asi hele kplɔ ŋu. Ŋgɔgbenɔla koe le tsitre.

Ame yibɔ dukɔ aɖe mee nye esia, nyɔnu woame etɔ wole tsitre, si fiam be woawoe nye dɔnɔdzikpɔlawo, nyɔnua ɖeka le vidzi ɖe asi, nyɔnua do awu ʋi. le nyɔnu gbɔ la, agbalẽwo le kplɔ dzi, atike kuiwo le kplɔ dzi. Abiwo hã le afima.

…dukɔ bubu woame etɔ̃ ƒe gbadagba ɖewoe nye ya. Woame eve le awu ŋku ɖeka eye tu le go dzi na wo. Ame ɖeka ya le awu bubu me, helé tu ɖe asi. Wodo afɔkpa ŋkume ɖeka, le wo megbe la, gbadagbawo ƒe ŋu li. Ŋua ƒe amadede le yibɔ, ʋɛ̃ kple blɔ.

Yevuwo kple ameyibɔwo wɔ tsaɖiɖi heyi teƒe aɖe heyi ɖe nanewo kpɔ ge ɖa, tsã ƒe nuwɔnawo kpɔ ge ɖa. Yevu nyɔnu aɖe kpla bagi ɖe dzime wo katã wole tsitre

Nigeria dukɔ aɖe mee nye ya, dumeviwo nɔ dunya hem, wolé kaƒomɔwo ɖe asi, woɖɔ kukuwo, ame aɖewo hã bla ta. Kukuawo ƒe nɔnɔme le abe aŋgba mumu, dzĩ kple ʋi.

Ekɔdzi aɖe nye esi. Afi si ŋutsu yevu ame tsitsi aɖe dzedɔ hele dɔleba dzi wod tsi ɖe edzi eye wokɔ ŋɔtsiwui eɖɔ nɛ. Dɔnɔdikpɔla bubu le abatsia ɖe asi. Edo nu ale gbegbe be eƒe mo gahã menɔ dedzem o.

Amerikadukɔ aɖe me ƒe ŋɔnudrɔƒe enye ya. Ame ŋutsu aɖe da le se dzi eya ta eda asi ɖe biblia dzi hebe yea to anukwaɖi le nu ɖe sia ɖe yea gblɔ me. Kpovitɔ aɖe le emegbe, ŋɔnudrɔla le egbɔ. Zikpui kple kɔpu le afi ma. Amerika flaga hã li.

Kɔƒe aɖe ƒe asimee nye esi, esi wokɔ afɔkpa ɖe anyigba henɔ dzadzram. Ame vovovowo le asia me, ŋutsu aɖe ya lé kaƒomɔ ɖe to hekɔ bagi kpla ɖe dzime. Edo trɔaza yibɔ hedo awu aŋgba mumu ɖe dzi.

Dɔnɔkɔdzi aɖee nye ya. Dɔnɔwo le dɔnɔbadzi. Tsi le wo dzi eye ame aɖewo va woƒe dɔnɔwo kpɔ ge ɖa heƒle nuɖuɖuwo vɛ. Ŋutsu afe hã le aŋego ɣi kple rɔba yibɔ ɖe asi.

Nyɔnu woame ve aɖe kple vi ame eve woyina ɖe teƒe aɖewo eye gbadawo va lé wo le mɔdzi. Ame bubu le wo megbe hele foto ɖem wo. Gbadawo do gbadagba wu eye woɖo kuku yibɔ. Nyɔnuwo do awu blu.

Nyɔnu aɖewo le yaxɔƒe. Ame aɖewo le tsi tre head asi ɖe kɔme na wo nɔewo. Eɖewo le anyinɔƒe, eɖewo le tsi tre hele tsime. Dzi, bexɔwo le afi ma. Aba bɔbɔewo hã le afi ma, neti. Eye xɔ bubu aɖe le teƒe aɖe si ke ame aɖewo le atsi tre le dziƒo.

Ŋutsu yevu aɖewo nɔ kpe kum. Wodo awu ɖeka, trɔza ɖeka. Amadede mumu le woƒe nua me eye dzɛ̃ hã le me, blɔ hã le me hafi ʋi le eme. Wo katã wonɔ zɔzɔm henɔ aglo tum.

Ŋutsu ɖɔkplɔla aɖewo le ƒuta, helé woƒe ɖɔwo ɖe asi henɔ eme kakam. Wonɔ woƒe tɔdziŋuwo gbɔ, ŋutsua ɖeka ya medo awu o, ɖeka do…

Dɔyɔƒe aɖee nye eyea dɔkita woame eve womekpɔ aba o eya ta womlɔ anyiu ɖe anyigba. Dɔkitawo nmɔ amewo dom kpɔ henɔ nane kɔm nɔ asi dem na wo.

Akɔdada dzi yim, dumeviwo le fli me, nyɔnu aɖe ya le akɔdaɖakavi gbɔ henɔ gbalẽ ƒom ɖe eme. Amewo do awu vovovowo, eɖe le dz0, afi kala, kple bubuawo.

Tin dukɔa mee nye si. Afi si nyadzɔdɔgblɔla wɔme ene aɖewo nɔ anyi hena woƒe agbedɔwɔwɔ. Nulemɔ aɖe dze ŋgɔ wo. Le woxa la zikpui aɖe le afi ma. Ŋutsu aɖe hã le afi ma le kaƒomɔ ɖe asi.

Ghana sewɔtakpekpea me nye ya. Amewo le anyinɔƒe. Ŋutsu aɖe le tsitre hedo awu ʋi hele gbale aɖe ɖe asi. Fotograf wo le edzi. Ame aɖewo le eƒe axadzi ele anyinɔƒe

Yevuwo va nuɖuƒe, ame yi dzra nua na wo le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe lé agbalẽ aɖe ɖe asi. Ame si dzra nua na wo le do awu ʋi ɖe dzi eye wodo siketi yibɔ. Nunono kple nuɖuɖu vovovowo le akɔme na wo. Ŋutsua ɖo gaŋkui yibɔ.

Yevu dukɔ aɖe mee nye esi, esi wole yameŋudzeƒe henɔ gegem ɖe yameŋu ɖeka me. Amewo sugbɔ, nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa. Wokpla bagi eye ɖewo hã lé woƒe bagiwo ɖe asi henɔ kaƒomɔ dzi kpɔm.

Ghana nuto ƒe fia aɖee nye esi. Ye kple Tsitsiawo le fiaseme. Tsitsiawo lé atsikplɔ ɖe ɖe asi. Wodo ɖoƒe dekɔnu nuwo. Fia yaa, da kete ɖe abɔ, do fiakuku eye wòdo sikakɔga kple nu, sikafɔkpawo. Dumeviwo hã le fia megbe

Ƒutoe nye ya. Dzisasa aɖe le afi ma. Lɔ̃tsi vi aɖe hã li. Detsi kple ati vovovowo le akpa ɖeka eye wokɔ kpe kɔ do mɔ ɖe etɔa to. Aƒe aɖe le detsiawo megbe. Ekɔkɔk ŋutɔ.

Aɖe mee nye esi afi si yevu ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka henɔ anyigba tutum le. Nyɔnua do asiwui kple afɔwu. Tsiŋego aɖe le exa. Ŋutsu ya nɔ kaƒomɔ dzi kpɔm henɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe me. Le wo gbɔ ke la, mɔɖaŋu ŋkuŋuŋui tɔ aɖe li.

Ƒome aɖe enye sia wole aƒemedɔ wɔm. Nyɔnu aɖe lé xa ɖe asi henɔ nu kplɔm. Wɔme eve mamlɛa ya wonɔ agba klɔm. Le ame siwo le agba klɔm ƒe akɔme la, aŋegbe wɔme ene li, gagba ɖeka gaze ɖeka.

Tsãtɔwo ƒe fefe nu aɖe enye ya. Ŋutsu aɖe le tsitre henɔ nane hele nane ɖe asi henɔ ƒoƒom wonɔ ʋe ɖum. Nyɔnu aɖe nɔ emegbe henɔ nua kpɔm. Ame bubuwo le kpɔ kpɔ kpɔ aɖe me henɔ la axadzi henɔ nua kpɔm.

Kɔƒe aɖe ƒe dekɔnu enye esi, afi si ŋutsu aɖe de sɔ dzi, hedo batakeri, ɖɔ kuku helé akplɔ ɖe asi. Ame bubuwo le emegbe hele ŋu ƒom, nyɔnu aɖe le sɔa ŋgɔ heta kete zu, da ɖeka ɖe abɔ, bla ta, kɔ sesi da ɖe ali dzi, nyɔnu bubu do gbeta nu hele emegbe.